Fotto ɗo bo ɗo hola goɗɗo on ɗo dari debbo bo ɗon turi oyabo ɗon jogi bako hanokurgi vaugu mota jahangal.

Fotoɗo bo ɗo holla nai'on ɗo dura hanokure durugo majum j beete ɗum?

Fotto ɗo bo ɗo holla nokkure sorrugo nyamdu vi'ete ɗum bii tu bii.

Footo dobbo ɗo ɗo holla ɗum nyamdu on haa nder taasel bee nanta leemon saami on haa geefe, nyamdu man kusel on haa geefe.